Jigeen bu taxaw sor ropbamb werta tie calpim daf ay jaaru balake def may ci poppam bi.

Ay ñax yu sax ci biir ndox bi, picc bu ñul am tank yu wudd, texonxo, taxaw ci kaw ñaxe, gemeñ bi werta.

Parti aprc mu am garab yi sibi seen digga bikas ak pier fekx ko nu bindil ca suf bak aprc.

Jigeen bu sew bu taxaw, sol ay yere yi ñuo, takk montor ci loxo caamayam, takk jaaru yu mag, daf mees ci boppam bi.

Xale bu goor biy bal di daw jàkkarlo bal bi, daf rasta yu ndaw ci boppam bi sol tenee bu weex bëgga dur bal bi.

Ay xalee elef yu salseeniteni ñu salsipy yu bula am ñu sortibu byu gudd ak yu gatt amnañu solmb bu yu xongu ñu taxaw ci kanami tabax bu gudd dina taalu.

Janxa bu xees bu njool taxaw tiye ndiggam sarabububula ci ganaaw gudd ci kanam gi gatt mu bole ko dàlli yu gudju jëllu weex tekko ci kaw boppam.

Ay nit yu tahaw, am nu tahaw chi ron pèron bi, am nu tahaw ci biti. Jigéen bu tè liir bi, deff mbahana bu ñuul di wah di èkati lohom bi.

Ay nit yi taxaw di koncor dao ko nekk taxaw ca palas am ñu ñool am ñu xees ko nekk yaa ngisal mbub bu nga xamne ca turuy réew muafa nekk.

Ay bagaas ci makyaa sookaay demee nike podar biñuy daf ci kanam ak ay bagasam yuñ koy dafae ci kanam be ak roce ak luñuy daf ci xefi pormonor ak yenne bagaasam yuma àndal.

A bagaas yi toggikaay genna buñuy walee rënda cunwaar ay mbakku ak bowl bidong bu am diwleen siwo buta ak yeneen bagaas yi nekk ci ruun taabul bi.

Ay xalé yi tog ci néggu jàngakaay bi ay xalé yi góor ak yu jigéen teg ay foéka ci kaw taabal bi xalé yi am nanu réétaan am nanu toog di dëglo.

Ay xale góor ak jigeen yi sol seeni tini takk seeni ndëga xale yi jànga karaater amna ko ci def mask si gémenam bi amna kenen ku nekk seen biir ku soo tini sol tubai bu xonxu ak mbubu bu weex.

Ay pañye yi mag ak yii ndaw yi nu rabb, am ay kuloor yi wute am na yu nete amna yu bulo amna yu sokala. Nu joxe sànte ko daf ko ñu am ay kubairr yu am nubb ci kaw.